Hwana hwedu hudodori huyani, hwatinoendese kuchikora, nguwa zhinji hunofunda kubudikidza ngekutamba mitambo yakaparadzana kuti hugwinyise ndxondo dzahwo

Hwana hwedu hweiende kuchikora hwepadzera yepashi huri kutanga chikora hunofundiswe zvakapambauka kunyangwe vasingafundiswi kunyora. Hunofunda kubudikidza ngemitambo.

Hwana hwedu hweitange kuenda kuchikora hunenge husati hokona kunyora kazhinji hunenge hweitofunda kubudikidza ngekutambe mitambo ngekuemba eshe.

Hwana hwedu hweitange chikora hunenge hweitotanga kufundira kunyora magama. Kunyora pashi, pamweni pemukuwo anotonopiwa kuti anyore kumadziro.

Ana efundo yepasi achiri kutanga kufunda kuerenga hino muchikora munosise kunge muine mabhuku emhando dzakapambauka ekuti ana afundire kuerenga .

Tinodakara yambo, ngezvirongwa zvehurumende zvekuwanze zvikora zvepashi mumamuzi medu. Hwana hwedu haucha hambi mumango wakareba veyende kuchikora.

Tinodakarira chirongwa chakauya ngehurumende chekuti ana edu efundo dzepakati ngedzepadera afunde ngenyara. Ana otofunde kunasire zviro zvamaita semagetsi achiri kuchikora.

Pachikora panosise kunge pakanyorwa muntu eigumepo otoerenga ngemitemo i odiwepo kuti uri mwana wotoerenga woziye zvinodiwepo usati wapindemwo.

Ana Ari kuchikora zviyani Anonga eitofundiswa mabasa akaparadzana kufunda anonga eifunda mabasawo akaita sekugeza mandiro nekufundiswa.

Ana edu haanonga ariyo kuchikora zviyani afundiswi kuti ngaricho agaremwo muchikora anombopuwe nguwa yekumbobuda eimbotamba pabanzi ozopetukahe.

Fundo yepashi inosise kosheswa maningi ngekuti ndiko kunotangira hwaro hwemwana zvakadaro munofanira kunge mwine matebhura ngezvihlayo mwanofundira makona.

Kuendesa hwana hwedu kuchikora kwakanaka maningi kunokurudzirwa kuti ngauende unofunda ngekuti fundo yepashi ndiyo hwaro hweupenyu hwevana.

Tinokurudzirwa andani kuti tiendese ana edu kuzvikora zvepashi ariyo ano ndodetsera vakuru vechikora anondo mudetsera zvazvino siso kuizwa.

Anoake zvikora anokurudzirwa kuti aake zvikora musinde mwemapato, musinde mwemizi kuitira ana edu adoodori asahambe mumango wakareba.

Vana vafundo yepashi kazhinji kakona vanotofonda veiona pakanyorwa munofundira ana munofanirwe kunge muine pakunyorera kumadziro.

Hurumende yakaitire nyika yeshe zvakanaka maningi zvekuwanze zvikora zvepashi. Ana ahambi mumango wakareba eyihambire chikora.

Muchikora munofundire ana emazera epashi munosise kunge muine pekunyorera nekuti azhinji akhona anofunde ngekuona zvinonga zvakanyorwa.

Tinokurudzirwe kuti tiendese ana edu kuchikoro, kubvire madzera epashi, ngokuti chikora chepashi ndichochine hwaro hweshe hwemwana.

Ngatiendesei ana edu kuzvikora zvepashi, ngendaa yekuti ikodzero yemwana weshe kuti ange ari pachikoro, kuti agume zera rekuti ange eifunda.

Anoake zvikora anokurudzirwa kuti aake zvikora panonga paine nzira dzekuti ana anokona kusvika chero eihamba nemovha.

Ekuzvikora zvepashi ana edu anofunda ngenjira dzakaparadzana, nguva dzimweni anotobuda kuende kubanze eitofunda kubudikidza ngezvimitambo.

Kuzvikora zvepakati kurikufundiswe ana mabasa akaparadzana eanokwanisa kuzorarama ndiwo muupenyu hwawo. Amweni arikufunde zvekudhirowa ngezvekupenda.

Ana edu ekufundo yepadera ngeyepadera-dera. Anotofunde nguwa zhinji eitoona zviro zvakhona ngekutozvibatira ngenyara dzawo.

Ana edu ekuzvikora zvepakati ngezvepadera ari kufundiswe mabasa emaoko ariyo kuzvikorayo. Atopedzapo haatambudzikiba kuti awane chekuita.

Ana edu kuzvikora zvepadera ofunda ngenyara azhinji akona akuru arikutofunda eitosenzesa michini kuinasira michini yakona ari kutofundira zveshe.

Chanakira zvikora zvepakati ndechekuti akutofunda eita mabasa akona kuti kuri kubika ana eifundira kubika anofundira eibika zvikafu zvinenge zveiryiwa neantu.

Zvoitike kuzvikora zvepakati ngezvekuti ana akutofunde eitonasire zviro ana iwawo haachanetseki baa paanopedza otonodziitire mabasa awo .

Chirongwa chekuti ana afunde nenyara muzvikora zvikuwane chirikubetsera maningi ana azhinji otobvepo amweni otokone kusina hembe otoodetsereka.

Kwatoo nemhatso muzvikora zvedu zvepakati kupedzisira dzinonga dzakanasirirwa ana kuti atofundira mabasa. Ana emazuwa ano otofunda ngenyara.

Nemakereke obatana pamwepo nebandiko rezvefundo kuwandudza fundo yeana kubudikidza ngekubeura zvikora zvakapambaukana.

Emachechi, aasi kundo chumaira shoko basi, ariku detsera he ngekuake zvikora zvakawanda maningi muma ntaraunda mwatinogara.

Abeteki tinokurudzirwa kuti ana ngasangofunda kuguma pachikora chepashi. Ngaende chepadera chanonofundire mabasa anokone kuzoita muupenyu hwavo.

Ana edu efundo dzepakati nguwa zhinji achiri kufunda eitonyorerwe pamadziro zvinonga zveide kufundiswa zvakona zvinonyorwa anthu ochitaticha akaningirepo.

Ana edu ano funda kuzvi fundo zvepakati ano sisirwe kuti afundire maka jeka afundire pazvihlayo zvaka kwanirana asa gara pashi ba.

Ana edu ezvikora zvepakati otofundire kuti akone kudzierengera asina betsero yemudzidzisi. Naizvozvo panoitwe mhatso pachikora inonga yakadzara mabhuku.

Chikora chimwe nga chimwe chino sisirwe kunge chaka komberedzwa cheikonywa nguva zhinji kuyedza ku chengetedza ru ngwanda ngwanda rwunonga rwuri mukati.

Tinobonga yambo nge machechi vari kubatana ngeve fundo ku ake zvikora zvaka paradzana zvino sanganisira zve fundo dzepa dera.

Muzvikora mwaanewo mbatso dzinonga dziine mitombo dzinodetsera ana edu ayani arikuzode kufunda kusanganise mitombo. Zvinonga zvirimwo zveshe zvekusenzesa.

Ana edu ekuzvikora zvepashi nezvepakati anokurudzirwe kuteera pato eihamba murodhi zviyani unosise kuziya divi raanofanira kuhambira.

Anotaticha akafundire basa rawo. Unoona zviyani akati fundisei fundisei ana ombosumuka omboite humutambo. Anoziye kuti zvinodzoredzanisa ndxondo dzeana.

Chikora chega chega zvisingabingirwi kuti ndechemuzera upi chinosise kunge Chaka komberedzwa chinosise kunge he chakanyorwa zita reChikora ngedanho rakhona.

Ana edu ariyo kuzvikora zvepakati anofunde ngenjira dzakaparadzana. Dzimweni dzemukuwo anotofunda akasangana, nyanyeyi eifundiswa zveutano hwavo.

Anoaka zvikora anokurudzirwa kuti ngaaake zvikora musinde mweantu ana echikora asahamba mumango wakareba maningi eihambire chikora.

Tinodakara yaambo ngechirongwa chiri kuitwa ngehurumende yekuwanisa mwana weshe chikora chefundo yepakati. Zviri kudetsera maningi ngekuti ana edu owane owane fundo pasinde.

Ana azhinji anotofunda eibata kubudikidza ngekuona panonga pakanyorwa ngendaa iyoyo muzvikora munosise kunge muine pekunyorere kumadziro.

Mazuva anaya, vana vedu, vofundire mundau dzakahlamburika. Ndau dzakapoteredzwa, ana haabudi nguwa yeanenge eidaba.

Fundo yavako mazuva anaya kuzvikora zvepakati ngezvepaderayo zvatoo zvokuti antu anotofunda eitonasire zviro zvakona. Hazvizoanesi peanobuda kuende kumabasa.

Ana edu panenge arikuzvikora zvepakati zviyani anofunda ngenjira dzakapambaukana dzimweni dzachona ngedzekutambe mitambo, dzimweni ngedzekubhuirana oachawo eifundisana.

Kunoitirwe fundo yepa dera dera kunonga kune mhatso dzakaparadzana zvinoenderana ngezve uri kufundira kuita. Unoendawo kumhatso yakhona.

Mbatso dzinofundira ana ekuzvikora zvedera dzahlamburuka dzasiyanawo nekuzvikora zvepashi ana anenge aigara pamatebhura zveiyo zvazvederawo.

Fundo yepadera-dera yaayekufunda kubudikidza netsvakurudzo. Naizvozvo pazvichikora zveshe panonga paine mbatso inonga yakadzare mabhuku ekuti ana akone kuite tsvakururudzo dzawo zvakanaka.

Ezvikora zvepadera dera anosisawo kuhambisa mapepa mundaraunda anonge eikombedza zvaanoita pachikora chawo.

Emachechi arikuite mushando wakakura maningi wekuake zvikora. Zvimweni zvakhona zvirikutosanganisire zvefundo yepadera-dera.

Ana edu echikora anofunda kuburikidza ngetsvakurudza nyanyei arikuzvikora zvepadera arikufundawo zvekurapa ane durawo ranokone kuita tsvakurudzo.

Kuzvikora zvepadera derayo avandoiti zvemabhuku karaakutakata ane mukuwo waaonombobuda eisimbise mwiri yake kubudikidza ngemitambo yakasiyana siyana.

Ana echikora chepadera dera anopuwa mwekugara ariega dai varivaviri, munonga muine zviro zveshe zvokuvata ,zvekurongedzera mbatya.

Pazvikora zvikuwane pane dzimweni mphatso nyanyei dzinonga dziine mitombo idzona adzitendedzwi kuti munthu unge weibhema uriimwona.

Ana edu arikuzvikora eigareyo anonga akatopuwa zvekusenzesa zvinosanganisire mubhedhu pamweni pakona anonga eirara ari airi .

Tino bonga yambo ngeku wanziwe kuri kuitwe zvikoro zvedu zve fundo yepa dera ndau zhinji dzanazvo zvikora izvona ana edu ufunde pa sinte.

Mbatso dzinogara ana edu achiri kuzvikora zvepadera dera zviyani dzakahlamburuka zveshe zvinonga zvirimo pekurongere magwada ngepekuwata pakanaka.

Zvikora zvedu zvefundo yepadera zvakuwanikwe ndau dzeshe dzeshe mumamizi mwatinogara dzirikuakwemo karetu taingoziya kuti dzinoonekwa mumadhorobha makuru.

Zvakanaka maningi vabereki tikurudzire vana kuti vafunde kugume fundo yepadera dera anowonewo mabasa anenge ari nane kana akafunda kudaro ,anowone mabasa epadera.

Ana edu kuzvikora zvepadera arikufunda zvakawanda maningi zvinosanganisire zvemimbuti ,afunda pamusoro pemuti unonyore zvaafundazvo eimbuye zvaunoseenza.

Munofundire ana efundo dzepadera-dera, munosise kunge iri ndau yakahlamburuka. Isina zvinopingaidza zvakawanda maningi matembura nezvihlayo zvinonga zvirimwo.

Ana edu agume kuzvikora zvikuwane anonga ofunda zveienderana ngezvifundo zvaanoita chimwe nachimwe chifundo chine mhatso yacho.

Ana edu kuzvikora zvepadera fundo yawo ngeyekuite tsvakurudzo ngendaya iyoyo muzvikora zvawo munosise kunge muine mbatso dzemabhuku.

Kufunda kwemazuwaanaya zvizhinji zvakona zvangova zvekusenzesa micheni yechimanje manje ana edu ofunda kufundo yepadera dera eiite tsvakurudzo dzao ngemicheni iyoyo.

Imweni njira iri kusenzeswa kotaticha kuzvikora zvepadera dera ngeyekusenzesa michini yechizvino zvino eyitatichwa kuisirwa chivhiti vhiti, anhu ofunda eyitoshandisa ichona.

Chakanakire kuzvidzidzo zvepadera dera ngechekutoti ana otofunda eitosenza tinoaona muzvibhedhleya umwona ana echikora anenge eifundire zvemitombo ngezveudhogodheya.

Ana edu arikufundire kuhloya zviro kuzvikora kwawo arikutofunda eitosenzese michini yakona eitohloya eitobudise zvaanenge aonemwo.

Kudhayako taindoziya kuti zvikora zvikuwane zvinoonekwe mumadhorobha makuru, tinobonga yaambho ngekuti taakuona zvikora ngemumakanyi mwedu mwatiri ana aachahambi mumango wakare ..

Fundo dzepadera dera dzine mbatso dzakahlamburuka maningi dzekuti ana afundire ngedzekuti ana aone kugara pamukuwo yaanonga arikuchikora.

Kuzvikoro zvepadera-dera iyo ,ana ofunda einyanye kuite tsvakurudzo. Naizvozvo, muzvikora. zvawo munosise kunga muine mphatso, inonga yakamirire izvozvo.

Fundo yepadera dera yasiyana ngedzasi ana anonga eifunda eiseenzese michini yechizvino zvino kugara kwakhona umwe naumwe pachihlayo chakwe.

Zvakanaka yamho kuti abereki tibaakurudzire ana edu ndombi dzedu dzatinadzo mumamuzi dzidakarire kufunda kuguma kuzvikora zvederadera iyo.

Ana edu ekuzvikora zvedera, ofunda mazuwa anaya eisenzese mishina yechizvino-zvino inosanganisire ruthunga nguwa dzekutaticha.